Kasuwa wanda yake cikin hada-hadan kasuwanci. Kasuwa wanda yake cikin hada-hadan kasauwanci, ksuwan ne wanda a kowane lokaci siya da siyarwa baya yankewa, za ka ga wannan yana shigowa kasuwan nan wannan yana fita za ka ga mutuna a kullum cikin wannan kasuwan cikin wato musayar cinikayya suke yi za ka mabambantan mutane masu buƙata da kuma maban bantan utane masu siayr da wato haja zaka samu kasuwar yan ƙaurewa da hayaniya kawai kalmomin ta suke gudana a kaso shine nawane wannan kazane nasiya wannan bani canji aa Kaman tsauƙi a kan wannan abu aa gaskiya yam un tsaɗa aa shikenan zan bya a ku ɗina taya zanbiya ta kuɗine zanbiya ka koko zan turama ne to wannan kaɗan daga cikin kalmomin da ake ji a kasuwa wanda yake wato cike da hada hadan kasuwanci kenan wannan irin wannan kasuwa kasuwane wanda mutane da dama suke cuncurundo domin zuwa siya da siyarwa da kuma ƙoƙarin samun shago a cikin wannan kasuwan wannan kasuwa ne wanda kullum ci take yi.

Mace. Mace kamar yadda muka sani mace ƙashin bayan kowane al’umma ne, akwai take da ake ma mace da dama kamar a wani taken se a ce mata sarauniya, a wani taken kuma a ce mace uwar al’uma, a wani taken kuma a ce mace iyayen manyan gobe kuma mace be kamata ta kasance me kare mutuncinta a duk inda ta kasance me tsafta, me tarbiyya me ladabi da biyayya da kuma wato me jin maganar wanda suke a sama da ta. Mace za ka samu tana alfahari, kwalliya domin kwalliya na mata ne za ka ga akodayaushe ƙoƙari take ta ƙara ma kanta kyau ta hanyan wanka da tsafta da sauransu. Mace a duk inda ka ga mace to ka sani cewa tana tare da wani na miji, imam matan wani ne, imam ‘yar wani ne, imam babar wani ne, imam ƙanwa ce ko yaya ta wani. To, mace dai a duk inda take tana da matuƙar ƙima da kuma daraja da mutunci.

Yaro yana rarrafe, yaro yana rarrafe wato wani hali ne ko kuma mataki na rayuwa wanda ɗan Adam yake bi domin kafin ya kai ga tsayuwa a ƙafafuwansa guda biyu yana tafiya. Yaro yana rarrafe wato yana nufin ka ga yaro a bisa gwiwoyinsa guda biyu da hannayensa yana tattarawar kuma yana tafiya irin yadda dabbobi masu ƙafa huɗu suke yi. Lokacin da yaro yake rarrafe iyaye suna fuskantan matsaloli kamar haka; na farko shi ne za ka samu iyaye suna fuskantan ƙalubalen wato yaro yana datti da dukkan kayan da aka sa mai ta gwiwa ko da fararen kaya ne sannan kuma kayan sukan fara lalacewa wato ta ahh gwiwannan bima'ana sukan yage ta wannan gwiwar saboda rarrafe yau da gobe. Matakin Ƙalubale kuma da iyaye suke fuskanta na gaba shi ne dukkan wani abun da aka aje wato mai amfani yaronnan idan ya rarrafa zai ɗauka ko ya fasa ko ya lalata wannan abun wato yanayi. Don haka gudun haka a halin da yaro yake rarrafe iyaye sukan ije dukkan wani abu mai amfani wato a sama nesa da inda hannu yaro zai kai. Wannan rarrafe wato uhm abu ne wanda dukkan iyaye suna farin cikin ganin yaronsu yana yi domin yana nuna cigaba na rayuwam wannan yaron.

Tattakawan yari na farko, tattakawan yari na farko yanzuwa ne bayan wati yaro ya yi ƙarfi a a rarrafe ya fara fuskantar matakin tsayuwa a kan ƙafafuwansa sai ka ga yaro ya fara ƙoƙarin kama abu yana taayawa. To daga wannan kama abu yana taayawa sai ka ga yaro ya fara kaiwa ga tattakawa ko kuma takunsa na farko, wanda takunsa na farko ya kai ga cewa za ka ga ya tsaya za ka samu ya jefa ƙafa ɗaya gaba a hankali ya ɗauko ɗayan ya jefa daga wannan ya fara tattakawa a karonsa na farko. Tattakawan yaro na farko abu ne wanda yake sanya farin ciki a cikin zuƙatan iyayensa gani cewa fa yanzu yarin su ya zam a cikakken mutu ya tsayu a kan ƙafafuwansa guda biyu, da kaɗan da kaɗan yana ƙarawa tafiyarsa tana ƙara kwari. To a wannan mataki na yaro ya gara tattakawa za ka samu iyaye sukan sama wasu ababe da za su taimaki yaron wurin jin kwari wajen tattakawan nasa na farko kamar irin wani abu haka da ake yi irin haɗawa kamar wanda ke kama da doki ko kuma kainka ce keke na katako wanda yake da tayoyi da yake juyawa yaron zai kama kawunan yana turawa hakn yana taimakawa wajen tafiyar ta yi ƙwari ko kuma wani keke na zamani to wannan shi ne takun farko na yaro.

Mutum-mutumi na garin Bini citi. Beni citi gari ne wanda yake a kudan cin Nigeriya wanda mazauna garin galibi suna yare ne wanda ake jira Edo. To, wannan gari mutanen garin suna yin mutum-mutumi domin tinawa da sarakunan su wanda suke kira Oba na Beni, mutumutumi za ka samu idan kana kaɗa garurruwa musamman a tsakiyan garin za ka samu wasu mutum-mutumi masu adadi da yawa wanda da yawa daga cikin su mutum-mutumi ne aka yi domin tunawa da sarakunan su da suka shuɗe domin mutane ne da suke girmama sarakunan su da ake kira Oba. Sannan kuma bayan nan mutane wanda suka iya wato ƙera mutum-mutumi daga ƙasa to idan kuma aka ƙirƙira mutum-mutumi akan ijiye ne a wuraren tarihi ko kuma kan mahaɗa na hanya wanda mutane za su gani domin tunawa da sanya albarka da waɗannan sarakunan da suka shuɗe, saboda gudunmuwar da suka ba da domin ci gaban wannan gari nasu da kuma al’umman su gaba ɗaya.

Ƙonannan gida. Ƙonannan gida, wato gida ne wanda ya fuskanci haɗarin rayuwa ta gobara. Gobara tana afkuwa ne yayin da aka sama akasi wato wuta ya tashi, wanda wutan nan yayi sanadiyan ƙonewan gidan gaba ɗaya. Wanda wannan wuta yana akwai musabbabi da suke da wannan wuta ya wato tashi hayya kai ga gobara, kamar musali ana girki ko kuma wato um wani matsala ta lantarki, ko kuma wani dai daga cikin makamancin irin waƴannan matsaloli, su ke wato haifar da gobara. Toh, ƙonannen gida, wato gida ne wanda za ka samu dukkan ababen da ke ciki gaba ɗaya sun ƙone, sun kuma lalace, wanda da wuya a ƙara cin moriyar wani daga cikin abunda ke wannan gida, se dai kawai abunda yake ƙila ko anyi shi ne daga ƙarfe, toh, wannan la'alla a samu wani moriya da za'a ci na wannan abun. Ƙonannan gida za ka samu hatta ga raftan gidan, fale-fale da dukkan wani abu da ka sani na amfani a gidan ya ƙone ƙurmus. Sannan kuma idan ka wato fuskanci ƙonannan gida, ko kuma ka wato ga gida wanda yake ya ƙone bisa gobara, toh, za ka samu mutanen gidan nan sun fuskanci gagaarumin wato jarabawa. Wanda a irin wannan ƙonannan gidan za ka samu akwai yiwuwar rasa wato ran wani, saboda wannan gobaran da ya afku. Dan haka ƙonannan gida, wato gida ne wanda ba shi da kyawun gani, za kaga wani ɓangare za kaga ga alamun hayaƙi, ga alamun ƙonewa ga baƙi-baƙi ga toka da dukkan wani abu wanda yake wato sanadiyar gobara ce, ko kuma abun da gobara ya ci ya rage.

Siyayya a kasuwa, siyayya a kasuwa wato yana kasancewa ne ga dukkan wani dan Adam domin ɗan Adam yana buƙatar wani abu a rayuwar. Idan mutum ya je sayar wani abu a kasuwa ya je wati ba da abun da ke hannunsa ne na kudi domin kaɓan wani abu wanda yake buƙata. Sayayya a kasuwa yana kasancewa mai sayada kuma sayarwa shi wannan ya zo ya kasa hajarsa yana sayarwa kai kuma ka je da buƙatarka za ka miƙa mai kuɗi ya ba ka. Ka ga sayayya a kasuwa ya kasance kenan ko kuma mu ce cinikayya ya kasance ya kullu tsakanin wadannan mutane guda biyu. Sayayya a kasuwa mutane suna sayan ababe da dama na amfani kamar kayan abinci irn su tumaturi, irinsu albasa Irinsu wato abin da sarrafa abinci da dai sauransu. To sayayya a kasuwa abu ne wanda ake so ya kasance, bisa wato gaskiya da amana tsakanin shi mai sayarwa da shi mai saya, ya ba shi abu mai kyau shi kuma ya ba shi kuɗin wannan abun. Idan aka rasa amana a kasuwa, to kasuwar nan yana samun rashin albarka da kuma rashin ci gaba yadda shi wannan yadda ya saya odan ya je ya gane cewa an cuce shi ba zai ƙara komawa ba. Shi kuma wanda ya sayar daga nan ya rasa wannan kwastoma nasa.

Shagon kafinta, shagon kafinta mai sana'ar aikin kafinta ke aiki a ciki, yana wato ƙera abube na amfani na gida irinsu kushin gado, kujeru kala-kala kamar irin kujeru da 'ya'yanmu suke amfani wajen zama a makaranta domin karatu da dai sauran ababen smda ake ƙerawa daga katako. Shagon kafita, shago ne wanda idan ka je za ka sama abubuwa kamar; Kamar irinsu guduma zarto kusa da abin cire ƙusa da sauran kayayyaki na aiki da kafinta yake aiki da shi. Shigon kafinta, shagon ne wanda yake idan wato mutum yana buƙatar haɗa shagon ba wani kuɗi ake kashewa ba masu yawa kawai dan baca ne ko kuma dan rufa ne mutum zai haɗa ya sanya katako na aiki a tsakiya sai kuma ya samu ɗan ƙaramin ɗaki na ajiye abubuwa masu amfani ko kuma ɗan akwati, da wannan mutum ya haɗa shagon kafinta. Shagon kafita, shago ne da yake da wato ƙya uwun gani, za ka ga ƙere-ƙere da aka yi masu ɗaukan hankali irin gado na amare da kushin na amare da kujeru na wato da ake zama a gida na benci da dai sauransu. Wannan shi ne shagon kafinta abun da za ka gani da kuma yadda za ka iya haɗa shagon kafinta.

Ɗaukar babban saniya, idan mutum yana son ya ɗauki saniya wacce take babba ce to zancen gaskiya yana buƙatar abun hawa babban musamman idan san ta ɗara guda ɗaya kila guda uku ko kuma sma da haka idan ma saniya ce guda ɗaya zance gaskiya yana buƙatar a kalla a kori- kura wanda take da buɗaɗɗen budo kuma yake da faɗi. Domin fa saniya dabbace wacce take da daraja a wajen mutane amfanin da namanta da ake yi, idan kuma ka ga ana zance ɗaukar saniya, to ana zance kaita kasuwa ne a sayar da ita domin mora ita kuɗi saniyar. Don haka yana da matuƙar muhimmanci idan za a ɗauki saniya a dauke ta a cikin mutumci a ɗauke ta a mota sannan idan za a fitar wato ba cutar da ita ba ba a shiga haƙƙinta ba. Kuma ba a shiga haƙƙinsu, sauran wanda suke amfani da hanyar ba. Idan za a ɗauki saniya a ɗauke ta ta yadda za ka ga ta zauna a cikin motar ba lallai a ce wani ma ya gane saniya aka ɗauka ba saboda ka ga ita saniya tana da ƙahohuna. Ƙahun nan nata guda biyu idan aka ɗauke ta misalin kila aka ɗauke ta kam ya fito waje ana iya samun akasi wannan ƙahun ya fasa wannan bodin mota ya yi dameji ko kuma ya yi abun da rai bai so ba.

Motoci masu jan cunkosaon ababen hawa. Za ka samu galibi motoci masu jan cunkoson ababen hawa motoci ne wanda suke mallakin mutane marasa haƙuri ko kuma wa’inda suka jahilci dokokin anfani da hanya, za ka samu daga cikin ababen dake jan cunkoson ababen hawa a kan hanya shi ne gaggawa da kuma rashin fita gida da wuri, se ka ga mutum yana son ya yi wurin aiki ƙarfe takwas na safe ko tara na safe amma tsakanin gidansa da wurin aikin sa tafiyan awa ɗaya ne. A to, ka ga kamata ya yi wannan ya tashi gida ya bar gida da wuri amma se a ga se ya rage munti talatin zuwa yadda yake so ya kai se ka ga a lokacin yake barin gida. To, se ka ga yana gudu na fitan hankali ka ga yana obatekin wanda in aka yi rashin sa’a ya yi obatakin se ka ga ƙila ko hatsari ya zo ya faru, se ka ga an tsaya ana Tranci ana misanyen zance wanda motocin guda biyun duka suna fakene akan hanya to se kaga cikin ƙan ƙanin lokaci se kaga ababen hawa sun shiga cikin wani hali na cunkoso wannan yana jira wannan yana jira se kaga anhaɗa wani ɗan ƙarya ƙaryan cunkoson ababen hawa ko kuma aa lokacin da mutum ya kamata ya duba motansa a gida kafun ya far gida se kaga akasin hakane be dub aba se kaga ya ɗakko mota se ta lalace a hanya duka wannan ƙaɗan da key an cunkoson ababen hawa a hanya.

Gonar rogo gona rogo, gina ne wanda ake samar da shi ta hanyar dasa itacen rogo ko kuma zangarniyar rogo, domin it rogo dasa ta ake yi ba shukata ake yi ba. Sannan kuma bayan an dasa rogo akan ci moriyar rogo ne ko girbe shi wato bayan wata takwas zuwa goma Sannan kuma shi amfani yana yin amfanin ne a karkashin ƙasa kamar doya da kuma dankali. Wato rogo ana amfani da shi da dama idan rogo yi aka girbe rogo akan dafa Shi a ci a matsayin abinci. Kuma rogo shi ne wanda yake ba da ƙarfi a jiki a turance ana ce mai energy green food, wato abincin dake ba da ƙarfi ga ɗan Adam domin samun yin ayyukan yau da gobe. Bayan nan kuma akan maida rogon ya koma gari wanda ake jiƙawa ake sha akan kuma yayyanka a busar da shi kamar alabo. A takaice dai rogo yana cikin abinci wanda ake shukawa a Nijeriya kuma yana da amfani. Bayan nan shi wato ganyen rogon ma sukan yi amfani da shi, to wannan kaɗan daga cikin bayanai akan shi rogo kenan. Sannan idan ka je ginar rogo za ka ga gonar a cikin duhu ya samar da inuwa saboda yanayin ganyen rogon yana budewa ya rurrufe wurare za ka ga mutum ma zai iya shigewa cikin ya boye ko kuma ya ɗan huta a cikin inuwar rogon.

Gaisuwan shugaba ko kuma wani jagora ga Oba na Beni. Gaisuwa shugaba ko Oba na Beni yana kasancewan gaisuwa ne na musamman wato wanda ya tsafa wa gaisuwan sauran gamagari, shi gaisuwan sa yana kasancewa ne ta hanyan ɗaga hannu ya jinjina me a gabansa. A mma shi ma a wani lokaci yakan ɗan runsuna kaɗan ga shi sarkin tsafa ɗin yadda sauran jama’a suke zuwa su sa gwima aa ƙasa su je su gaishe da shi sarkin wato Oba kenan. Rabi ne a wani karan ma idan shi shugaban ko kuma ka ce cif yake da wani irin abu haka mafifici ko kuma wani sanda na girma ko wani abu alama na girma to ita yake ɗagawa ya nuna ga shi ko kan a matsayin jinjinawa, se ya je ya samu wuri ya zauna. Wanan shi ne alama na cewa shi wannan shugaba did da shi ma shugaba ne a nashi nahira to ga ogan nan sa a yake gare shi ka san an ce gaba da gabanta. To, wannan shi ne yadda gaisuwan shugaba yake ko kuma Oba na Beni domin nuna girmamawansa zuwa gare shi.

Shuwagabanni sanye da farare kaya. Za ka samu shuwagabanni na mutanen garin Beni suna da al’adar sanya fararen kaya da kuma abun wuya wanda aka yi na gargajiya maƙale a wuyansu da tare da kuma riƙe wani sanda a hannu. To, za ka samu ire-iren waɗannan shuwagabanni muƙarrabai ne a cikin fadar shi ko Oba na Beni wasu daga ciki ma suna da muƙami ko na masu anguwanni ko kuma wan muƙami makamancin haka. To, za ka samu alamar dake banbanta su daga sauran magagari, garin jama’a wajen nuna cewa waɗannan suna da muƙami shi ne fararen tufafi. Za ka ga fararen tufafin yana a suffarar irin babban riga haka kai ka ce rigar da muke kira abada, to wanna abun da yake nuna cewa wannan babbane jagorane shugabane a cikin mutanen sa ko kuma wakiline na mutanen sa a shi fadar wanna sarki na bini wanda ake cema ƙofa.

Rawan yaro a gaban manya. Rawan yaro a gaban manya wato wani abu ne wanda yake afkuwa a a lokacin kokuwa ta yadda za ka ga yari ya zo gaban manya ana kaɗa ganga domin burge su waɗannan masu kallo kuma irin wannan rawa yana kasan cewa rawa ne na al'ada ta hanyar yaro ya zo ya yi rawa irin na al'ada manya suna kallo suna jin daɗi saboda wannan al'adar bai ɓace ba. Domin yara su ne manyan gobe, to wannan yaro yana irin rawar al'adan su. Bi ma'ana al'adansu za a kiyaye ta ko da ba sa nan. Domin wani zai iya ganin rawan yaro a gaban manya rashin Kunya ne. Amma a wannan yanayi ba rashin kunya ba ne abun burgewa ne. Za ka samu idan ma yarin yana rawa manya za su zo suna tafawa komkuma ma suna ma shi kyaututtuka yana faruwa a guraren bukukuwa da dama, har ma a makarantu irin namu na zamani idan aka zo da tsari na rawar al'ada za ka ga yara, kuma yaro zai fito gaban manya yana rawa kuma manyan abunyan ƙayatar da su da kuma burge su don haka ba abun rashin kunya ba ne. Abu ne wanda yake nuna cewa yara za su tsare al'adarsu ko da bayan iyayen su sun kau.

Yaro a wurin dafa abinci irin na gargajiya. Yaro yakan je wurin dafa abinci irin na gargajiya wanda ake amfani da itace ko gawayi bisa umurnin mahaifiyansa mahaifiya, takan tura yaro ya je ya duba mata ruwa ko kuma murhu ko kuma abun da yake wuta komai yana tafiya yadda ya kamata ko kuma akasin haka. Se ka ga yaron ya je ya zartan da wannan umurni na mahaifiyansa wanda wannan tarbiya ne, sannan kuma kaman yadda muka sani wurin dafa abinci irin wannan na gargajiya yake amfani da itace idan itacen ya mace in ba a je an gyara ba. to, abun da yake akan wuta yana tsayawa ne ko kuma ya koma gaya dan haka akwai buƙatan kulawa ko kuma dubawa lokaci lokaci to iyaye mata sukan tura ‘ya’yansu yin zartar da wanna aikin ko kuma aa idan wutan yam utu suje su ɗauki mafici su fifita duka wannan yana daga cikin tarbiyya to kasancewan yaro a wanan wuri wani lokaci yana da haɗari idan har ba wato mahifian sa bane ta turashi ko kuma yaron bame wayo ba ne ƙaramin yaro ne domin ƙaramin yaro ne ya je wurin wannan wuri za a iya samun matsalar ƙona ka ga yaro ya je ya ƙone da wuta.

Yara manyan gobe kamar yadda yake a acikin wani karin magana, yara suna daga cikin manya-manyan baiwa da Ubangiji sarki yake azurta kowanne gida da su. Duk gidan da babu yara, gidan nan akwai ƙarancin farin ciki da kuma jin daɗi a cikin wannan gida. Yara su ne waɗanda suke taimakawa iyayensu da aikace-aikace gida da wurin sana'o'in da iyayensu suke yi wuri aike wuri ɗebe musu kewa da kuma dukkan wani abu wanda ɗan Adam yakan yi ko yankan iya buƙatar wani ya yi ma shi. Yara su ne magadan iyayensu, dukkan maauraci wanda ya yi aure yana fatan haifan 'ya'ya. Duk wani aure da aka yi bayan shekara ɗaya ko biyu ana fatan a ga wasu 'yan ƙananun yara suna kai kawo a wannan gidan wannan shi ne ribar aure. Dukkan wanda bai da ya'ya bai sama damar haihuwa ba za ka samu yana cikin ƙunci wani na rayuwa. Yara sukan zamto alhairi da kuma farin ciki ga iyayensu musamman idan su zamto masu tarbiya da kuma duk abinda Iyayensu suka ce su yi suna yi, hakana bun da suka hane su suna hanuwa. To wannan ba ƙaramin nasara ba ne ga iyayen, domin suna ganin sun sama magada wanda za su ci gaba da tafiyar da alhairan wannan gida ko da bayan ba sa duniya.

Yara tare da mahaifiyarsu a ɗakin hutu mahaifiya takan zauna da ya'yanta a dakin hutu domin cin abinci wani lokaci ko kuma sa sa su wani aiki ko kuma taya su aikin gida na makaranta wato wanda muka fi sani da home work. Ɗakin hutu wuri ne wanda galiban akan ga iyaye tare da 'ya'yansu sun zauna ko suna kallon tibi ko sun sauraran rediyo, ko suna karanta littafi ko dai ana wani abu domin shi ne mafi wato girman ɗaki a cikin gida zaka samu mahaifiya tare da 'ya'yanta a dakin hutu tana musu kitso idan mata ne idan maza ne kuma tana tsefe musu kai dadai wasu abubuwa da dama na kulawa har ta ma yankan ƙumba a nan ne ake haɗuwa domin mahaifiya ta yi musu. Toh Ɗakin hutu dai ɗaki ne wanda mafe yawan Lokaci za ka samu uwa tare da 'ya'yanta. A nan suna wato tattauna juna suna suna tattauna wato magana tsakanin juna ko kuma suna nuna ma juna wato so da ƙauna da kumai ɗebe ma juna um kewa. Za ka samu wani lokaci a ɗakin hutu uwa tana zaune a kan kushin 'ya'ya sun zo sun hau saman kushin ko kuma sun hau ciyoyinta, dukka wannan yan faruwa a ɗakin hutu.

Yara suna tono, yara suna tono wato wani hali ne da yara suke shiga ta yadda za ka ga yara suna aikin da ya kamata a ce manya suke yi ta hanyar amfani da magirbi ko diga tono ne wanda ya kamata ce manye suke yi ba yara ba. Yara za ka samu suna faɗawa cikin irin wannan hali ko yanayi ne idan suka kasance sun taso a matsayin marayu ko sun taso a matsayin marasa gata ko sun taso a ƙarƙashin sakarkarun iyaye da suka gaza ɗaukar nauyinsu, za ka ga irin waɗannan yara suna tono a wurare da ake gine-gine ko kuma magudan ruwa ana tona irin hanyar ruwa da ruwa zai gudu. Kai wani lokaci ma har irin wuraren da ake tonon zinare domin tace zinarin y za ka ga yara a irin waɗannan gurare ana tono da su na zinare, bayan an tona zinare akan kwashe abun da aka tona a je a wanke a tace ko za a dace da zinare. Za ka smu yara ƙananu a irin waɗannan wurare wanda gaskiya bai dace a ce an ga yara a irin wannan wurare ba, za ka ga yaro ne kawai yana tono a irin aiki na anguwa ko kuma aiki na gida wanda ya. Kamata a ce yaran nan yana yi ne na gida na daɗin rai domin ya koya wato irin wannan aiki Saboda gobensa idan ya tsinci kansa a wani hali zai iya yin wannan irin aikin.

Yara suna ɗibar ruwa daga famfon da unicep ta haƙa. Kamar yadda muka sani Unicep ƙungiya ce da take kula da sha'anin yara da abubuwa wato taimakin gaggawa a cikin ƙungiya ta United Nations. Wato gamayyar ƙasashe, za ka sama yara suna ɗibar ruwa daga irin wannan famfan da Unicept ta ƙirƙira cikin farin ciki domin suna samun ruwa mai haske da ƙyau domin sha. Saɓanini irin ruwan da suke sha a garuruwansu wanda yake a cikin kalar tabo ko kuma ma ruwa gurɓatacce da dai sauransu. Sannan kuma wato tuƙa ruwan abun burgewa ne ga su yaran. Za ka ga kai yanda kasan wani ƙwarya-ƙwaryan jin daɗin rayuwa ne aka jefa su a ciki, ta hanyar ana tuƙawa ruwa na fitowa. Kai abun ma da dama yakan ba su ire-iren waɗannan yara ma musamman ƙauyawa mamaki, ta yaya kawai ana ɗaga ƙarfe ana saukewa yana bulbulowa. Yara cin farin ciki suke zuwa ɗiban ruwa da irin waɗannan famfunan domin kawo wa gida wa iyayensu su amfani da su kansu 'ya'yan idan su ɗibo za ka ga suna wanka sau adadi masu yawa a gida, irin wannan famfunan yakan sa farin ciki a cikin zuƙatan 'ya'ya.

Yara suna wasa a waje wasan da ake kira, 'Abuɗe-abuɗe'. Da Turanci ake ce mai wider wider. Yara cikin farin ciki za ka samu suna irin waɗannan Wasanni na a riƙe wa juna hannu suna bubbuɗe zagayewa za ka samu wannan ya rike hannun wannan suna bubbuɗewa wanda ya kuɓuce shi ne wanda ya wato faɗi ya yi rashin nasara kenan cikin wasan. Ire-iren waɗannan wasa wasa ne wanda za ka samu yara na yi a cikin makarantu ko a unguwanni a lokacin da yake babu makaranta da irin lokacin hasken wata da haka da sauran lokuta da munasaba haka suka fito waje Saboda su ɗan yi wasa kamar yadda muka sani. An ce dukkan wani karatu ba tare da wasa ba yana sanya yaro ya kasance daƙiƙi, wasan yana daga cikin Wasanni da yara suke yi hanyar jefa kauna da farin ciki a cikin zuƙatan junansu na ƙulla soyayya da kuna ah san juna da kuma abota. Irin wannan wasa shi ne wasan da ake ce ma wasan a buɗe a bude za ka ga an rirriƙe hannaye ana wasa cikin farin ciki.

Yara suna gara taya. Yara sukan gara taya ko na mota ko na mashin ko keke a matsayin ɗaya daga cikin wasanni na yara suke yi idan suka taso kamar yadda muka sani yaro ba ka raba shi da wasa. Wasan gara taya wasa ne da yake cikin wasanni na yara waɗanda suke masu gata domin kai taya ba abu ba ne da ake samunta a sauƙaƙe ba, za ka samu yaro yana da taya ne in ya kasance mahaifin sa direba ne ya canza tsohon tayan, ya canza sabuwa. Tsohuwa a ba yara ko kuma a’a ya zanca tsohuwar taya ya canza sabuwar tayansa se a ba ma yaro tsohuwan da wasa dai irin na gara taya haka wasane wanda yara suke yinsa kuma abun yana bayar da ma’ana kuma ykan ƙayatar dasu manya wani lokaci ma in suna kallo se ka ga yaran sun zo cikin jerin giya Kaman yara huɗu kowa yana gara tayansa so da dama ma akan tsere a cikin irin wannan wasar a ce a gara taya a kuma tsere wanda y aria kai wuri kaza to za mu tafa me ko a’a shi ne jagoranmu a yau ko kuma shi ne zakarkurinmu a yau.

Yara suna bacci a samar tabarma. Yara sukan yi bacci ne a saman tabarma ne a hali rashin katifa ko kuma a halin wato hutu idan baccin ya kasance baccin rana ne wanda muke ce ma ƙailula. To, bacci a samar tabarma alama ce na talauci ga su waɗanna ahali idan ya kasance bacci ne na dare za ka samu yara sama da uku suna lallaba tabarma ɗaya wanda kamata ya yi a ce ko wani yaro da tabarmansa ko kuma an ƙara ansa yara da yawa a tabarma sa, yara biyu na ce a saman tabarma. Wani lokaci yana kasancewa hutu ne amma idan ya kasance kullum ne mutum a saman tabarma yake to gasikya wannan akwai takura a ciki akwai rashin kyautatawa ga su waɗannan yaran domin iyaye kamata ya yi su tashi tsaye tsayuwar daka domin ganin jin daɗi da kuma kulawa da yayan su ta samu yara sukan kwanta a saman tabarma wani lokaci kuma kasancewan yaron suna wato fitsarin kwance saobda kar su bata ma iyayen gado se kaga iyayen sun ba su tabarma domin su ya kasance wurin kwanan su.

Yara suna ɗiban ruwa daga fanfon tuƙa-tuƙa wanda ake tuƙawa da hannu. A garurruwa da dama musamman karkara inda aka samu gwamnati ko kuma wasu mutane masu kishin ƙasa suka assasa irin fanfuna na tuƙa-tuƙa za ka ga yara suna ɗiban ruwa a wanan fanfon a matsayin wani aiki da suke yi domin taya iyayensu, za ka ga yara sun ɗauki ababen ɗiban ruwa sun je suna ƙadawa suna ɗiban ruwa, suna tuƙawa domin ruwa ya fito cikin. Wato farin ciki da kuma nishaɗi domin ganin ire-iren waɗan fanfunan abu ne musamman ga ƙauyawa wanda yake baƙo cikin farin ciki da annashuwa, yaran suke tuƙa ruwan domin ya fito da suke tuƙa fanfon domin ya fito ya sama da ruwa kafun ka yi ƙila su samu ruwan sha saboda asanadiyyan wannan karkaran za ka ga ruwan shan da suke sha ruwa ne mara haske ko kuma gurɓatacce wanda kuma shi wannan na fanfo kuma na tuƙa-tuƙa za ka ga ruwa ne me haske. To, saboda kwaɗayin irin wannan ruwan se ka ga yara suna farin ciki ko kuma farin cikin iyayensu masu tura su zuwa ɗibo irin wannan ruwa.

Ma'aurata suna wasa a lokacin hutunsu, ma'aurata sukan zaɓi lokacin hutunsu sukan fito waje su yi wasa da kai ka ce ƙananun yara ne, musamman idan a irin lokutan da 'ya'yansu suka je makaranta babu yara sukan zo su ma su ɗan tuna baya a ɗan yi ƙara'i. To za ka samu irin waɗannan Wasanni da ma'aurata suke yi, wani lokaci za ka samu irin wasan gudu ne a ɗan yi tsere wasu lokacin za ka samu irin wasan zane ne yar gala-gala a ƙasa a ɗan sa ana tsallakawa. Wani lokaci kuma za ka samu wasan goya juna ne, mace ta goya mijinta; miji ya goya matarsa ko makamancin ire-iren wannan wasan wanda ake yi a lokacin hutu. To ire-iren wannan wasan suna ƙara donƙwan soyayya da ƙauna ga ma'aurata domin manya su ma suna buƙatar ɗibe ma juna kewa da kuma irin wannan wasanni don a tuna baya. Sannan kuma a cikin Irin wannan wasanni mace takan yi farin ciki matuƙa, domin miji ya ba da lokacinta. Domin galibi yanzu mazaje kowane lokaci za ka ji aiki-aiki da safe ina za ka je aiki, da rana ina ka dawo aiki. Ina za ka ƙara komawa aiki, da yamma ya dawo a gajiye. To irin lokutan hutu haka kamar a ƙarshen mako, irin Asabar ko Lahadi sai ka ga ma'aurata suna irin wannan wasa. Wanda wannan wasa abu ne wanda yake mai ƙyau.

Al'ada, al'ada abu ne wanda yake kowane jama'a ko mutane suna da al'adunsu. Al'ada guda ɗaya, al'adu kuma jam'i. Al'ada dai kai ka ce shi ne hanyar rayuwa na kowane mutane, kowane mutane suna da hanyoyin rayuwarsu tun daga nau'in abun da suke ci da abun da suke sawa na tufafi ko situra, yanayin wasanninsu na gargajiya yanayin auratayyansu, yanayin maganganunsu yanayin ababen amfaninsu da dai sauransu. Al'ada wanda ya fi fitowa fili shi ne al'ada wanda ake gani a ido. Domin al'ada ya kadu gida biyu ne: akwai al'ada ta zahiri da ake gani, akwai al'ada wanda ba a gani. Al'ada na zahiri dake gani shi ne, misali yanayin shiga na mutane. Kamar mutane na Arewa namu za ka ga ana sa babban riga haka, riga da wanda da kuma hula. Mata kuma sukan sa kaya irin kamar kai ka ce jallabiya da hijjabi ko kuma mayafi. Idan ka je al'adan mutanen Kudu kuma sun saɓa wa mutanen Arewa za ka aga mutanen Kudu da nasu al'adar. Haka idan ka je yammacin ƙasa, haka dai har ta ma in ka je turai za ka ga kowa da irin tasa al'adarsa. To al'ada abu ne wanda yake da matukar muhimmanci domin da al'ada ake bambanta mutane. Sannan kuma kowa yakan yi alfahari da al'adar sa kuma ana son ya sanar da 'ya'yansa al'adar sa, domin al'adar sa ta ci gaba da wanzuwa a doron ƙasa.

Tattaunawa, tattaunawa ɗabi'a ce muhimmiya domin ɗan Adam za ka samu a kowane lokaci za ka samu yana cikin tattaunawa in ma da iyalansa a gida in ma da wato abokanan ibada wanda aka haɗa a wajen ibada, kai a ko'ina di za ka samu ɗan Adam yana cikin tattaunawa. Domin tattaunawa ita ce hanyar isar da saƙo da kuma bayyana abun da yake cikin zuciyarka. Ɗan Adam dole ya bukaci wani abu daga wurin wani ɗan Adam abokin rayuwar sa. Ba yadda za a yi a fahimci abun da mutum yake buƙata sai ta hanyar magana, da tattaunawa ne ake fahimtar juna. Da tattaunawa ne ake ƙulla alaƙa da soyayya. Da tattaunawa ne ake wato ji matsalolin mutane har a ba su shawarwari ta yadda za su magance matsalolinsu. Tattaunawa dai aba ce wacce take da muhimmanci a rayuwar ɗan Adam, domin babu makawa sai ka faɗi wani abu kuma babu makawa sai an faɗa ma .idan ka fada za a mai da ma da amsa, idan kai aka maida ma da amsa kai ma za ka faɗi wabi abun domin karin bayani, ka ga tattaunawa ya auku. Tattaunawa yana farawa ne kasance ne tsakanin mutane biyu ko sama da haka.

Kare, kare wani dabba ne wanda yake rayuwa a ciki mutane kuma ya taimaka wa mutane wajen tsare gida, tsare gona, tsare dabbobi da kuma ɗebe masu kewa. Kare dabba ne wanda wato yake sabi da ɗan Adam, idan kana kulawa da shi kana nuna mai soyayya kana ba shi abinci, za ka ga ya saba da kai. Kai ko da ba na gidanku ba ne matukar kama ƙyautata ma karen nan za ka ga ya zo kusa da kai. Idan ka zo inda yake a matsayinka na ba wanda yake ba dan gida ba, ba zai ma haushi ban domin kai na shi ne. Kare dabba ne wanda yake da kafafuwa guda huɗu yana hausahi idan ya ga wani abu wanda yake ba daidai bako wani mara gaskiya yana da wannan baiwa si ka ga ya fara haushi. Haka zalika, kare ana amfani da shi wajen farauta, ana turaina shi ya kasance yana iya farauto dabbobi daji irinsu zomo da dai sauransu. Haka zalika hukuma da jami'ainsuna amfani da kare domin bincike a kan wani al'amari da ya faru na rashin gaskiya ko wani abu na sata haka ko da suke son su gano diddigin wani abu. Ko an yi kisa ko wani abu makamancin haka. domin kare yana da baiwa na shinshina da wasu abubuwa ko kuma ana nema wani mai laifi, dukka ana amfani da ƙare a irin wannan yanayi.

Buga ganga, buga ganga yana kasancewa daga cikin ayyuka na al'adu namu na 'yan Afirka. Ganga wani abu wanda ake haɗa shi da katako wanda yake mulmulalle mai kofa guda biyu kai ka ce kamar dai wani mazubi ne haka kuma kwokwo wanda yake da kofofi gida biyu, wanda a ɗayan gefen a sa fata a rufe ta yadda sauti zai riƙa fita a ɗayan gefen. Buga ganga dai yana daga cikin ayyuka na al'adu, wanda idan aka zo ana buga ganga To za ka samu mutane suna zuwa suna jin daɗi ta hanyar yadda za ka ga suna rawa. Buga ganga abu ne wanda yake wasu sun ɗauke ta a matsayin sana'a, suna bugawa a euri irin na wasanni na gargajiya ko a bukukuwa haka. Ko kuma a wasu makarantu haka idan an zo taron bikin yaye ɗalibai da dai sauransu za ka ga ana buga ganga haka. Wanda shi dai mai buga gangan akwai ɗan abun da ake biyan shi na lada akan wannan aikin. To buga ganga za ka samu wannan aiki ne wanda shi ma sai an koya ba kawai kasafai mutum zai ɗauka yana bugawa ba, a'a sai ya koya yau da gobe sai ka ga ya ƙware akan harkar. Buga ganga dai abu ne wanda yake al'adarnu na 'yan Afirka kowa da irin sautin gangansa kowa ma da irin sifar gangansa.

Wadar bishiyar kwakwa. A bun da ake nufi da bishiyar kwakwa ba wai bishiyan kwakwan gajere ba ne, a’a kawai yana ɗaukan wani nau’i ne na bishiyar kwakwa wanda yake fara yi tun yana shekara uku zuwa huɗu na girma, amma bishiyan kwakwan yakan yi tsayin ƙafa arbain da biyar zuwa ma ƙafa tamanin. Wannan wadar bishiyar kwakwa kwakwa ne wanda yake na zamani wanda aka samo shi daga bincike irin na zamani, shi iri wannan kwakwan idan aka ka siyo shi irin kasa to cikin ƙan ƙanin lokaci za ka fara cin moriyarsa, yana zuba ‘ya’ya masu yawa kuma ‘ya’ya masu daɗin ci kaman yadda muka sani a da idan aka shuka kwakwa yakan ɗauki shekara da shekaru kamar wani ma yakan yi shekara goma ko sha biyar kafun a fara ci moriyarsa. To, akasin wannan ne shi kuma wadar bishiyan kwakwa da turanci ana ceme duwaf koko not tiri bima’ana wadar bishiayr kwakwa akan fara cin moriyarsa da wuri sanna kuma yana bada yaya nagartattu kuma akan sameshi a sassa daban daban na najeriy idan ka siyo ka kawo yanayi domin yana jimirin yanayi na garurruwa daban-daban.

Sana'ar hannu, domin dogaro da kai, sana'ar hannu domin dogaro da Kai. Sana'a ce wacce mutum yake yi bisa cin gashin kansa bi ma'ana shi ne mai gidan kansa. Waɗannan sana'o'i sun ƙunshi sana'ar haɗa takalmi da sana'ar gida, sana'ar wutan lantarki, sana'ar ƙera tukwane na ƙasa ko na ƙarfe, sana'ar ƙira, irin na maƙera na ƙera wuka da dai sauransu. Waɗannan sana'o'i suna da matuƙar muhimmanci domin ba kowa ba ne zai sama aikin gwamnati. Saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar kowa ba. Don haka dole wasu suna cikin aikin gwamnati wasu kuma su riƙe irin waɗannan sana'a don su taimake kansu da kuma iyalansu da kuma ƙasa gaba ɗaya. Domin Irin wannan sana'a na kore zaman banza kuma suna taimakawa wajen wato cicciɓa ƙasa da kuma tattala ƙasa da kuma sanya ƙasa ta kasance ƙasa ce wacce take da ƙarancin marasa aiki. Domin idan kasan sana'a da kake dogaro da kanka take biya ma buƙata. To ka taimaki gwamnati wurin dogara da kanka.

Fatauci esan fataucin esan. Fatauci ne shi ne wanda kaman yadda muka san fatauci mutane ne suke shiga wani iri ta yanda za su sanya wani kayayyaki da za su bambanta da irin wanda mutane suka saba sawa. Kaya ne irin na ban tsoro haka to fataucin esan to fatauci ne wanda in suka yi irin wannan shiga sukan yi wani bajinta da tsalle-tsalle kai har da ma irin a jujjuyawa wanda abun yana ƙayatarwa kuma yakan ba mutane mamaki fataucin esan dai fataucine na mutanen ƙabilan ido wanda mazauna wato kudancin najeriya ne to shi wannan fatauci na esan idan ana wasa irin na gargajiya yakan nuna bajintansu sosai ta hanyan jujjuyawa yana watu ƙundun bala ta hanyar yadda yakan iya yin ƙundun bala so goma a jere ba tare da ya tsayaba wani kuntun balan kaga yasa hannunta wani kuma ya ti ta jujjuyawa na adadi masu yawa wanda mutane abun yaka ƙayata sosai kamar dai yadda muka sani kowa da al’adarta su shi kuma su kma wannan mutane na garin edo fitattun isaniya yana daga ciki na fata wato burgewa a cikin al’adarsu.

Iyali, iyali wani taron jama'a ne wanda suke da alaƙa da juna ta jini. Iyali ya ƙunshi uba da uwa da dai sauransu. A wani Hausar kuma ana kira iyali da ahli ko ka ce iyali wane ko ahlin wane. Dukkan wani a doran ƙasa yana komawa ne zuwa ga nasabar iyali. Za ka samu duk wanda ka gani a doron ƙasa ba wai faɗowa ya yi daga sama ba daga wani gida ya fito, wannan gidan su ne iyalansa. Ɗan Adam ana son ya kasance mai kishin iyalansa mai yin abu da zai ɗaukaka iyalansa ba wai ya kunyatar da iyalansa ba, domin duk abinda ka je ka yi zai dawo idan ma mai ƙyau ne, idan ma mara ƙyau ne. Duk abun da ka yi ɗaukaka ce ga iyalanka. Iyalai suna da matuƙar muhimmanci, domin suke tsayawa bayan dukkan ɗan Adam da cikin daɗi da rashin daɗi, idan ka yi nasara a rayuwa iyalanka za su yi farin ciki su mara maka baya, idan ka yi rashin nasara to suma iyalanka fa rashin nasarar nan shafe su, za su tayanka jin ba daɗi. Musamman Idan suka kasance iyalai ne dake wato kulawa ɗaya daga cikin wato wanda yake daga cikin wannan iyalan.

Ɗiban ruwa daga pampo na tuƙa-tuƙa. Za ka ga mutane da dama suna kai kawowa suna cincirindon wajen ɗiban ruwa daga pampo na tuƙa-tuƙa. Pampo na tuƙa-tuƙa yana da matukar amfani a cikin jama'a musamman ƙauyawa waɗanda ba su daa ruwa irin na bu burni haka, to za ka ga mutane suna cincirindon domin diban ruwa a cikin um ire-iren waddan nan pampo na tuƙa-tuƙa. Wanda za ka ga waɗannan mutane sukan tsara kansu wurin duk lokacin da a ka zo za ɗiban ruwa wanda ya fara zuwa zai ijiye abun ɗiban ruwan sa a gaba, wanda ya zo bayan shi zai laya na shi a baya haka za ka ga suke suna abin cikin tsari idan masu hankali ne, idan marasa hankali ne kuma za ka ga akasin hakan ne, wani lokaci ma za ka ga faɗa yana kaurewa a wajen ɗiban ruwa ire-iren waɗannan. To amma abun da ya fi da dacewa shine, diban ruwa a irin wannan wuri wanda yake gwamnatin ne, ko kuma wani mai kishin ƙasa ko kuma mai ƙoƙari sanya farin ciki zuƙatan mutane ya assasa ko kuma ya ƙirƙiro irin wannan pampo na tuƙa-tuƙa za ka samu ire-iren wannan mutane suke assasa abun nan. To ka ga wani ya zo ya yi wani abu domin amfanar mutane bai kamata a je ana tada jijiyar wuya ko hankali a irin wannan wurare ba, kamata ya yi a je a ɗibar ruwa cikin lumana da kuma natsuwa da kuma kwanciyar hankali.

Hanya wanda ambaliyar ruwa ya malala, hanyar da ambaliyar ruwa ya malala hanyar ta sanadiyar ruwna sama kila an yi kwana da kwanaki ana ruwan sama ko kuwa, a'a wani dam ne ya fashe har ruwa ya shigo cikin gari. To za ka samu ire-iren waɗannan hanya da ambaliya ya malala to fa duk lokacin da mutane za su bi wannan hanya sai sun yi taka tsantsan idan akwai yan duwatsu manya-manyan da aka sa ko 'yan katakai to yana da matukar muhimmanci mutane su kiyaye wuri amfani da irin wannan hanya. Kila idan ba ma ya zama dole ba, kamata ya yi a sa manya waɗanda suke da hankali su ne za su iya amfani da wannan hanya shi ma domin buƙatar neman abun da ya yake rayuwa shi ma dole ne a nemo abin ci ko a yi wani abu haka idan ba haka ba kowa ya yi hakuri ya zauna a gidansa matuƙar gidan nasa ambaliyar bai kai ba domin akwai haɗari da dama shiga cikin ko kuma a irin wannan hanyar domin idan ma mutum ya ce zai shiga ciki ne za ka samu irin wannan ambaliyar, ko kuma hanya ruwa ya malale ya rufe shi, za ka ga abubuwa na jin rauni a ciki za ka samu ruwan nan ya ɗebo ƙazanta za ka samu ruwan nan ya ɗebo cututtuka wanda idan mutum ya shiga ko kuma garin taka wani dutse wanda aka ɗan yi gada na wucin gada idan aka sama akasi na wannan abun ya karye mutum ya shiga cikin ruwan. Za ka samu ya kwashi wasu cututtuka a zo kuma daga baya ana fama.

Abokai suna shan abun sha a tare, abokai sukan haɗu a lokuta da dama na hutawansu domin su sha abin sha tare domin su sake ƙulla alaƙa da soyayyarsu ta baya da kuma abotansu. Za ka samu cikin abokan ma wani zai zo da budurwarsa ko da matarsa, to a irin wannan haduwa yana da muhimmanci a wato yi musayan maganganu da za su amfani juna. Ka da ya Kasance a zo a zauna ana aibanta juna da di sauransu, wurin shan yana da matuƙar muhimmanci a sha abun da yake ba abun da zai kawar da hankalin mutum ba domin idan mutum ya zo mashaya ya sha abun da zai kawar da hankalinsa ƙarshe sai ka ga faɗa ya kaure a irin wannan wuri, ko kuma za ta kasance cutuwa ne ga lafiyarsa ko kuma ma ya koma gida yana cikin wani yanayi ko hali na rashin lafiya. Don haka abokai abu ne mai ƙyau abokai su riƙa haɗuwa lokaci -lokaci domin wato shan abun sha tare, kuma yana da matuƙar muhimmanci a sanya kulawa a yin haka ɗin.

Tashar mota, ko kuma a wani Hausar kamar yadda malam Bahaushe ya ara gareji. Tashar mota matattara ce wacce take tattara motoci da kuma mutane, za ka samu matafiya da dama suna zuwa tashar mota domin isa wurin da suke son su je. Domin a kullum za ka sama matafiya a kan hanya idan wannan bai yi tafiya. To tashar mota wuri ne wanda yake kasancewa hada-hadan kasuwanci yana gudana a wajen da'iman. Tashar mota kasancewar hada-hadan kasuwanci yana gudana a wurin za ka samu akwai waɗanda suna cin moriyar tafiye-tafiyen mutane kamar irin direba da shi karen mota da kuma 'yan union da ko a wani Hausar mu ce musu 'yan kamisho, suke lodin motoci suma su sama ɗan abun da suke samu. Bayan nan za ka samu masu sayar da abinci da ruwa da ababen da ɗan Adam yake buƙata yau da gobe, za ka same su a tashar mota saboda matafiyi zai iya bukatar wani abu a halin tafiyar sa. Tashar mota za dai ka samu wuri ne wanda gwamnati tana da ta cewa a ciki, za ka samu akwai tashar mota mallakin gwamnati akwai tashar mato mallakin ɗan kasuwanci.

Ƙarfe mai amo, ƙarfe mai amo asali wani abu ne wanda ake amfani da shi wurin shela a zamanin baya, kafin isowar naura na zamani irin su radiyo ko kuma telhon a turance dai ana ce mai Gonk. Amma a Hausa bai da wani kalma guda ɗaya sai dai a ce mai ƙarfe mai amo, domin idan aka kada shi aka buga shi yana amo. To jakadan sarki komkuma ɗan aiken sarki shi yake amfani da shi domin isar da sako ga al'umma. Zai fito a lokacin da zai isar da sako zai riƙe wannan abu a hannu yana bugawa yana buga ƙarfe a jikinsa ko kuma a samansa yana ƙara.yana kuma gabatar da jawabai, wannan shi ne ake kira da ƙarfe mai amo. Sifar sa shi ne karfe ne wanda yake ɗan holoƙo, yana da kofa wanda idan ka buga yana kara kuma ka ce yana amo. Galibi a bangaren ƙasarmu ta Nijeriya ko nahiyar Afirka da west Afirka ana amfani da shi ne. Mutane da suka fi amfani da shi su ne mutanen kudancin Nijeriya, kamar irin iyamurai da wsu ƙabilu haka su suka fi amfani da irin wannan abun domin sanarwa kuma shelanta wa al'ummansu wani sako da sarki ya ba da.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

Taron yara taron yara yakan kasance ta dalilai da dama daga cikin dalili yake sa yara kaga sun taru a guriɗaya na farko shi ne domin wasa ko kuma saboda dalilin wasanni irin nasu ka ga yara sama da goma sun taru suna wasa. Dalili kuma na biyu da yake sa yara ka ga su taru shi ne dani babba ya tara su a makaranta domin ya koya musu wasa ko kuma domin ɗaukan hoto ko kuma domin ilimantar da su. To, taron yara a ko da yaushe za ka samu abun burgewa ne domin yara aka ce su ne anyan gobe, to a gan su a tare wuri ɗaya suna yin abun amfanuwa da kansu to abu ne wanda yake me ba da ma’ana domin a duk lokacin da yara suka taru sukan koyi ɗabi’u daga juna. In ma ɗabi’a me kyau in ma ɗabi’a mara kyau. To jaga idan ya kasnce a cikin yaran akwai wanda suke nagartattatu masu tarbiyya, to taronsu ze sa su waɗancan wanda suke ba nagartattu ba su koyi ɗabi’u nagartattatu daga wanin nan yaran musamman in masu ɗabi’u nagartattatun sun fi wa, incan yawa. Bugu da ƙari kuma yana da matuƙar wato mahinmanci ya kasnace ana tara yara lokaci-lokaci domin nosar da su da kuma tarbiyantar da su da kuma ba su irin tatsuniya, haka musamman a ƙasashen mu na Afurika a can baya kafin zuwan abin zamani da ya rabe tsakanin yara za ka samu wani dattijo a gari ze riƙa tara yara ko lokacin hasken wata haka yana koyar da su tatsuniya tare da ba su tarbiya da ilimi.

Gida wanda aka yi shanya a kofar gidan, gida wanda aka shanya kayan shanya a kofar gidan musamman wanda ba su da wadataccen fili a maman da goyon yaron ta tana girka abinci yawancin iyaye suna sa yayan su a baya su goya su idan za su shiga ɗakin girki. Wannan wata kariya ce babba da iyaye suke ba wa yaran su domin idan ka bar ƙaramin yaro yana yawo a cikin madafan abinci, a haka zai iya zuwa ya cutar da kansa sannan ke kanki uwar aikin ba zai miki sauri ba, shi ya sa sai uwa ta sa ɗan ta a baya ta goya shi idan ba ki goya yaro ba, ki bar shi yana yawo a dakin girki zai iya zuwa ya kama wuta yaƙone ko kuma ya baro wa kansa ruwan zafi ko kuma ya dau wani abun da ba ci ake ba ya kai bakin sa, a mai da gaban gida ya kasance wajen shanya.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

Mace da ɗauke da ruwa a kai a halin kuma tana ɗauke da yaro a hannu. To, duk lokacin da ka ga mace tana ɗauka ruwa a kai alhali kuma ga yaro a hannunta ko a bayanta to zancen gaskiya abun ka tausaya mata ne, domin kamata ya yi a ce wannan yaron yana gida, ita kuma tana fama da ruwan da take ɗauka a kai. To, idan ka ga haka wannan lokaci yana kasancewa ne sanadiyan ba ta da wanda za ta kula da wanan yaron, macen aure ce kuma da yaro da yaronta babu wacce za ta bar ma yaron ta kula ta da shi haka kuma ga buƙatar da take da shi na ruwa ka ga haka za ta sa wato za ta jefa wannan tsintsaya guda biyu da dutse guda ɗaya. Idan kuma a’a ba macen aure ba ne to za ka samu tana zaune da wata wacce take a matsayin wadda take riƙe ta, ita acen tana matsayin ‘yar riƙo a wajen ta to wanda kuma hakan alama ne ta cewa ana muzunta mata domin an sata ta je ta ɗibo ruwa kamata ya yi a ce an sauƙaƙa mata wannan raino na yaro. To, a taƙaice dai duk macen da ta kasance awannan hali to abun ta sanya haƙurine kuma ta jazirce zuwa lokacin da uban giji ze kawo mata ɗauki da mafita.

Alluran riga kafi da akeso ama yara masu cututtuka da ke ɗaukewa, yara dake cututtuka masu daurewa suna da da wannan garkuwa jiki wannan cutace ake saurin kamuwa dashi saboda haka ana bada shawaran a dungayin riga kafi musamman domin karesu daga cututtukan da ka iya zama hatsari dalilin da yasa yara masu cuwon ɗaurewa buƙatan alluran riga kafi yara masu raunin garkuwan jiki basu da karfi wajen yaƙan ƙwayoyin cututtuka kaman zazzabin ciwon sauro ciwon hunhu da kuma sanƙarau na iya shafarsu fiye da sauran yara masu lafiya wasu cututtukan na iya haɗa ganinsu shan magani da kuma dogon lokaci kaman mutuwa riga kafi na temakawa wajan na temakawa wajan hana kamuwa da cututtka me tsanani da kuma hana ya ɗuwansu yin alluran riga kafi da ake sha wartan sha wartan yara masu? wayannan sune wayannan sune mayan alluran riga kafi da ake bama yara yau da kullun riga kafin ciwon hunhu yana kare yara daga cututtukan sanyi lamoniya ko san ƙaro ko kuma ciwon sanyi ana bada shine a wata shidda na farko da wata goma da wata sha huɗu ga jariri, yara dake da ciwon sikila ko asma ko ciwon zuciya ana iya bada tsarin alluran da zasuyi shekara biyu riga kafin ciwon ƙoda da hunhu yana kare yara daga zazzabi mai tsanani da kuma ciwon hunhu ana ba da shine duk shekara musamman ga yara masu ciwo asma ko ciwon hunhu ciwon sikila ciwon ƙoda ciwon zuciya d kuma ciwon suga riga kafin ciwon san ƙarau yana kare yara ne daga cutan sanƙarau yana kare su daga hassada kunburin ƙwaƙolwa yanada matuƙan mahimmanci musamma yara masu sikila ciwon sida raunin garkuwan jiki saka makon maguguna ciwon ƙoda, riga kafin ciwon riga kafin ciwon ciwon haifa tayi tis yana kariya dag ciwon yana bada kariya daga ciwon hanta wanda be iya haddasa matsala me tsanani ga yara masu raunin garkuwan jiki ana badashi ne tin daga haihuwa sannan asake a wata shiida da kuma shekara ɗaya riga kafin ciwon hanta wato eh yana hana cuta dake shafar hanta kuma yana hana yaɗuwan cuta ta hanya abinci da kuma ruwa sha ana badashi ga yara masu ciwon hanta da kuma ciwon sikila da ciwon shan inna wannan ana bada shine idan yara suna wata shida wata goma da wata sha huɗu sannan kuma ana iyayin karin alluran bayan shekara huɗu zuwa shida riga kafin ciwon tari yana hana irinsu te te nos da kuma tarin fuƙa anaba dashi tun yara suna jarire tun daga wata shidda ana sake yinsu a shekara shida zuwa sha biyu yara masu, yara masu cutaye da kullun suna buƙatan riga kafi na musamma da karesu daga cututtuka masu hatsari yara da riga kafi yana hana ciwon hunhu ciwon sanƙarau ciwon shan inna da kuma sauransu da kuma sauran cututtuka da zasu iya haddasa masu matsala me tsaunani iyaye su tabbatar sunkai yaransu wurin riga kafi da wuri damun guje kamuwa

Masarrafan rogo na gida. Masarrafan rogo na gida wuri ne da ake sarrafa rogo wanda filin da ake buƙata domin a san wannan masarrafa na rogo a gida ba wani wuri ba ne me girma, dudu be wuce ka sami fili me tsayin ƙafa ashirin da kuma faɗin ƙafa goma ba, da irin wannan ɗan ƙaramin fili za ka iya haddasa masarrafar rogo na gida. A masarrafan rogo na gida za ka samu akwai ababe ko kuma ɓangarori kamar haka: na farko za ka saka samu inda ake ɓare ɓawon rogon da kuma soya shi garin rogon. Bayan an zo shi matakin ƙarshe za ka samu injin niƙa rogon, za ka samu ijin matsar rogon bi ma’ana a matse ruwan daga ruwan ya fita daga jikin rogon. To, masarrafan rogo na gida yana da daga cikin abun dogoron mutane da dama musamman a kudancin, arewa sun riƙe ta a matsayin hanyan shan wasu da kuma abun da yake kawo musu ɗan abun da suke riƙe kawunansu da kuma iyalansu. To, wannan dai shi ne abun da masarrafar rogo na gida ya ƙunsa kamar kaman yadda muka sani sarrafa rogo ya ƙunshi bayar ka samu rogo ka bare bawon bayan ka bare ka yayyanka, bayan ka yayyanka ka jiƙa rogo na waɗansu ɗan kwanaki kaman kwana ɗaya zuwa biyu bayan nan se a je a daka bayan an daka za a yi ƙoƙari fidda da ruwan, a matse ruwan daga shi rogon daga nan kuma se a kai soyawa, bayan an soya kuma za a ƙara niƙawa dan ya yi laushi da wanna dai yadda ake sarrafa rogo a gida.